Dɔba la zeŋ bone zu ka ba mine a are deŋdeŋe kyɛ ka kuriwogipɛlaa kaŋa a gaŋ teŋɛsoga ka ba de mie peɛle ne bonzeere a ville a lenne viire gɔllɔ.

Dɔbɔ bata are denden ka kaŋa zeŋ teŋɛ bibilee poɔɛ ba poɔ ka pɔgesaraa bebe a pɔgesaraa sue kparoŋ zeɛ ka dɔbɔ meŋ a taa gbɛkpala a kaŋa deɛ bone a de pɔge o

A Gaana lambori filaakiri la ka ba de baba, a lambori la lambori zaa ireŋ ireŋ filaakiri la ka ba baba ka a yeɛlɛ zie zaa kpeleŋ ne o tɔ Gaana filaakiri la.

Bibiiri bata la zeŋ ka kaŋ kyuli o zu kaŋa ba su kparoŋ kyɛ o maalɛɛ o zu ka kaŋa k'o taa a bombile soba k'o ŋma o zu kɔleekɔlee kyɛ ka raba biŋ ba lomboriŋ ka ba zeŋ dakogiri zu kyɛ ka a zie waa sɔgelaa lɛ.

Wagyɛre la ka ba pɛpɛ, ba pɛpɛɛ wagyɛre kaa noba kyɛne a wagyɛre sensɔleŋ a wagyɛre ba nyɔgaa la kaa do saa miiri zu kyɛ ka ba dɔgeli dɔgeli noba are a wagyɛre lambori a daara.

Yie waaɛ yaga yaga lɛ ka lɔɔpeɛle a are a ŋmaagyili gɔle a yie ka nensalba meŋ poɔ a lɔɛ poɔ ka fotori ka ba yɛ mare mare fotori kyɛ ka poole daari ayi a are kɔge a nensalba ne a lɔɛ.

Pɔgɔ la zeŋ teŋɛ kyɛ koɔrɔ kɔmmie, kɔdu, saaloŋ, bɔɔdeɛ, teebol biŋ kɔge la a pɔge, a pɔge su kpare sɔgelaa o maale la o zu kyɛ ka aŋkorɔ biŋ.

Die la yuo die la yuo are ka nensaala zaa ba kyebe kyɛ ka felaawɛre a are kɔɡe a die ka vūū a kyaane a die ka sola a mare a die poɔ kyɛ ka fane a vile ɡɔllɔ.

Noba la are yaga yaga lɛ a boɔrɔ ka ba vooti tabol biŋɛɛ ba niŋe tɔɔreŋ ane pɛnti ɔrɔba bompelaa naŋ taa liŋe ka ba kyɔŋ lãɛ a waana tuuro a ba gambilii.

Ba varee la wakyɛ dɔɔ kyɛ kaŋa leŋ o zu poge yɛree lɛɛbie kyɛ de kaŋa gmaa o nyɛɛ kyɛ seɛ a kenten wakyɛ bamine zeŋɛɛ ba puoriŋ a karaa ba kyɛ laara ka bamine.

Bibilii ne nembɛrɛ la are dendeŋ ba nyɔgɛɛ taa nuuri ka bamine gaa te are tɔɔre kyɛ deɛnɛ ba kaarɛɛ taa kaŋa sue sowɛta kyɛ palle o zu.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

Dͻbͻ bata la a are, ka bayi a nyͻge kuruu tegeroŋ ka o zuli kyԑ o ba tͻ teŋԑ. Ka ba vͻgele kpogilo a eŋ nimikyaane ka gͻvare a are a sugili sugili taa.

Vŭŭ la di lɔɛ ka a zage, ka nyoore paaŋ ŋmeɛlɛ a zie zaa kyɛ ka fayasɛvese lɔɔr a wa are k'o kpinni a vŭŭ. Kyɛ ka yiri kaŋ meŋ ar'a be, a vŭŭ diu la k'o meŋ zaa a kyor o zaa.

Sogyare la a yɛre ba wɔbɛre beɛrɛ, kyɛ vɔgeli ba kpolo ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔ kyɛ eŋe ba nɔɔte ireŋ ireŋ, ba taa la a te gaana flakiri mine ka ba mine su kpare pɛɛle. kyɛ ka ba tuo daga bon kpoŋ kaŋ.

Pɔbɔ la zeŋ dakolee zu. Kyɛ mare vūū kolpɔɔte zu, a de dããsa de doole, kyɛ ka gɛntɛn s biŋ o nimitɔɔreŋ, ka woraba ne kommie a biŋ kɔŋoo ane fetelaa dɔɔle kãã. Kyoo seɛ la wagyɛ a taa soɔ a pɛlɛ lɛ.

Wɔɔre la a lantaa a are yaŋayaŋa ka teere be a wɔɔre lamboreŋ lɔɔre zoro la a wɔɔre puoriŋ kyɛ ka wɔɔre a ɔɔrɔ moore na be a teŋɛsoɡa poɔ.

Yiri la ka ba mɛ ka tabulɔ a biŋ dakoɡiro a biŋee la kyɛ ka ɛɛkɔndiisen meŋ bebe sepeekare be la a yiri poɔ ane tabul ka ba taa.

parebilii nyɛ ɛre baŋ ma pɔ ba bibiiri ne pɔgesare la a lantaa ba seɛ la wagyere kyɛ yɛre boŋyɛre a de boma mine lele ba zuree noba ŋmaa gyili ba la a kaara ba zeɛre na ba naŋ seɛrɛ a de mine vilivili ba gbɛɛ kyɛ eŋ nɔɔteɛ

Noba la are yaga yaga ka pɔgesarebilii bayi a yi yɛre yɛre kpankpalima kyɛ seɛrɛ seɛre ba de l,a mine leŋ ba gbɛɛ ne ba zu kyɛ zɛllɛ ba gbɛɛ k,a duoro saa.

Pɔgeba la are dendeŋe ba mare la biiri ba hɔgele la sapigi kpawoore ka ba su kpare peɛle kyɛ tuo bontuori ba arɛɛ dendeŋ a kaara taa kyɛ yɛre baagiri.

Pɔge la tuo beraasere ane a tēē ana ba naŋ maŋ ŋmaa e ne a nɔɔteɛ o kyɛnɛ la kyɛ leɛ kaara laara o vɔgle la zupili kyɛ su kparoo k'o yi a zupili.

Dɔbɔ yaga yaga la are zie poɔ nasapeɛle la kyɛ teɛnɛ teɛnɛ ba nuuri, ba mine sue kaaya sɔgelɔ kyɛ hɔɔle kpoolo kyɛ de kyaaya gyakɛte su eŋ a kaaya sɔgelaa poɔ.

Tabol la biŋ teŋɛsogɔ ka dakogri a ŋmaa gyili a tabol ka dogelee biŋ a tabol zu ka filawa bebe ka gama a be a tabol zu kyɛ ka filawa a be a lɔmboriŋ.

Dɔbɔ la a kyɛnɛ, ba kyɛnɛ la kyɛ ka penzeɛ ane pɛmpelaa a be ba puoriŋ. Ba sue kootu sɔgelɔ ne bonzeere ka kaŋa yɛre kpare zeɛ ane kootu a de wēɛ.

Pɔgeba la a are mue baa poɔ ba voonɛɛ moore ba su la kooturi, ba mine te arɛɛ tɔbɔtɔbɔ lɛ kyɛ ka ba mine vuuni a voɔnɔ a mue baa moore.

karendie poɔ la ka bibiiri zeŋ a taa ba magedabili ane ba gama ba zeŋ dakogro zu ka nasapelaa a zeŋ peɛle ba, ba zeŋɛɛ la ka bamine lere ba nuuri bare ba su la yiri kaayaa

Lɔɛ dɔɔre ne bonzeere an la be a lɔɛ pakiibo zie a waai yaga yaga lɛ neŋsalba meŋ be laa lɔɛ kpakyagaŋ a yɛ kyɛnɛ kyɛnɛ ka ba mine be a lɔɛ pɔɔreŋ.

Pɔge la zeŋ dakole zu, muuri be la a pɔge lamboriŋ , ka pilii yɛre biŋ ka nensaalba a zeŋ a pɔgɔ nimitɔreŋ dɔba bayi are la denden, ka moi be a pilli zu a pare.

Dɔɔ ne o bibiiri bayoɔ bayɔpoe la a dire wɔtamelɔ o vɔglɛɛ zupili kyɛ pɛgle a bile a bie kaŋa k,o ba su kparoŋ kyɛ ka ba zeŋ a dire wɔtamelɔ.

Daa poɔ la ka pɔgeba kyɛnɛ ka noba duori ba zeɛre boma sermaane, gyenlee nyannoo zeŋ zeŋɛɛ la a taa ba kataweerekpoŋ a kyaare ka ŋmenaa na.

Lɔɛ la are yaga yaga lɛ kyɛ a mine sãã la ka mine a didi ka ka lɔzeɛ naŋ pɔge bombuluu o zusogɔ k'o are kɔge a lɔre pelaa naŋ di a vūū.

Pɔgɔ ne dɔɔ la are ba zeŋ la lɔɔre zu lɔɔre arɛɛ ba puoriŋ ane ba bie ka baa a gaŋ teŋɛsogɔ a kɔge ba kyɛ ka yiri meŋ a are kɔge ba.

Dɔbɔ bata arɛɛ la ka lɔ-pelaa are ba lomboriŋ a loodi kaayarɛɛ kyɛ ka a lɔre a di vūū ka ba are kaara a lɔɔre.

Nasapeɛle bata la a are bayi e la dɔba ka boŋyenaa e pɔgɔ ba deɛ nyɔbogri bontoore a toore pɔge nyɔbogo ba sue kparre seɛ ka kaŋ su kparre buluu kyɛ ka kaŋa mare baagi.

Dɔɔ la vuuni o vuunee la kyɛ su kparesɔgelaa ka bamine be a dɔɔ puoriŋ bidɔɔbilii mine bayi. Kyɛ kaa dɔɔ taa baatere bomaa naare ka a kyɔŋ lãẽ ko vuuni sola eŋɛ poɔ.